Ositola oyimwe yomiinima mbi ya simana unene. Mositola ohamu adhika iinima ngaashi uutyepisa, uumbisikiti, uuleke nosho wo iinima yilwe.

Ositola olyo ehala mono hamu adhikwa iinima yomaludhi gi ili nogi ili mbyono hayilandithwa opo aantu yiimonenemo iisimpo, iinima mbika ongaashi, omalovu, iikulya, nosho tu.

Omiti odha simana nayi oshoka ohamu zi iinima mbyono hayi vulu oku ningwa mo. Ohamuzi iinima ngaashi iipundi, iitaafula, oosikopa niinima oyindji mbyono hayi vulu oku longithwa komuntu.

Iimaliwa oyo iinima mbyoka ya simana moshilongo kehe, aantu ohaya longitha iimaliwa oku landa oompumbwe dhi ili nodhi ili, ngaashi iikutu, iikulya nosho tuu.

Momahala gomalandithilo ohamu adhika iinima yi ili noyi ili. Aantu ohaya kala yangundumana moositola taya tala shoka yapumbwa okulanda. Ohamu adhika iinima ngaashi, oongaku, oombulukweya osho wo oondjato.